Hayssan toketida daro tuumoti doosona ha tuumota giddon heedzdzu asati tuumoza giddofe maatata dumma dumma koshshonta baata sho doosona ha tuumoy nuus daro go7a imee.

issi macasiya uutha giddon eqqada uuthu haashawusi ha macasiya ma7ida ma7oy booththu macasiya ba hohphen goosse goozada dawusi iza diza hozan cilliza uuthati towosona

issi ba huphen qoobe woththida addezi muzse giddon eqqidi deessii izikka ba kushen kaxonta muuze oykkidi deessi addezi miicishe haattana xeelleesii ba kushen muuzeta oykkidi dees

hayssan toketidi keehippe lo7iza dichcha maatati doosona ha maataykka miizatas daro go7a immees ha maatay buucettidi miizata imettikko miizata maathanas dumma dumma baata ooththanas keehippe go7a immees

hayssan daro muuzeti deettes ha muuzetikka wuri ba haytheza bolla muuzeza bayidi doosona ha muuzeti beyanas keehippe lo7izayta ha muuzeti guutha wodeppe guye baggan bayzettanas gakkidayta

hayssa denbazan keehippe aduqida badalay deessi ha badalaykka cililidi ayfe immanas mati uttida badalakko ha badalay beyanas keehippe lo7eesi badalaxi keehippe cililo

Hayssan heedzdjzu macasati qubbubo santheza ba kushen oyqqidi eqqidetes ha macasati ba hupheza goozidi eqqida eetappe guye bagkara qubbubo santhezi keehippe daroy dees.

Daro muuze dizayssafe kaameza bolla muuze caanosona muuzezi kaxonta muuzekko eeti kaamezara efishin ogen kaxana mela giidi caanettes hayssan pude baggara cililiza daro muuseti doosona.

hayssan oyddu attuma asati eqqidi deettesi eetappe issi nazi kusheza salo denthidi eeta malatessi eeti issi nazi ba kiisen kusheza naaqi uttides.

daro asati issife deettes izikka eeti dizasosi giyakko heen eeti issife uttidi shammizaytinne bayzizayti giidi deettes eeti shammizay donoy samsey tuunoy hessa hessa mala daro miishati doos

Isi botan nam'u nayti kuwase ka'etes eti diza botaza matan isi uta bolan diyaysi utatika kehipe haytara aduqidayta aduqidayta.

Issi haythara darida tukke bolla daro ayfeti deettes. He ayfetikka qaye woykko kaxonta ayfeta.

Issi kaame bolla muuze caaniza issi attuma addey heqqidi dees he kaame matanka daro cillo cillo muuzeti doosona iza matara issi hare gaare bee.

2 asat issi gadha bitan detes. Ha asatappe issinoz ola gidon eqid ola bikes. Eti dizasoz keehippe melida bita away lo'et awin melid Des.

Haysani daro asayi uuthu toketesi, eeti tokizaysa matani Gita uuthati pude bagara detesi,uuthata gidoni mithi desi, eti tokiza sozi goyetida bese.

Ha bessan na'u miizati doosona, na'u miizata matan haa simmidi na'u asati doosona. Etappe guye baggara nami'u asati eqqi deetes. Mizati issiney medha zo'o issiney medhay kareththi.

oyddu asati hare bolla jarkane caanidi haaththe ekkana beettessin eeti bizaytikka oyddu ase xalalakko eeti bizasozi cililoy deess

issi keteza karera daro asati ha yetes eti ba kushen pute oykidi detes ha asatika kehippe daro ba huphen goose gozidaytinne qoobe wothidayti gidi yetes.

daro asati uththa giddon diza badala matan puute tokkosona asati dizasozan keehippe cilliza badalay zeretidi dolides eeta matan uuthati deettes

hayssan issi addezi na7u boorata waaxidi denba gadeza goyessi izi goyizayssi daro liiqonta gadeza goyees ha boorata medhoy nam7atikka karetha boora addezi ba kushen xurqafeza oykkidi dees

Issi addezi badala giddon boorata waaxidi badalaza ooththesi ha boorata medhoy zo7o booratappe guye bakkara keehpe cililiza wooray deess izi ooththiza badalazi cililo.

hayssan kaxida woykko melida daro badalati doosona ha badalata giddon issi addezi eqqidi deessi ha addezi badalaza eqkidi poqeesi badala kaliza badalaza bollafe denthees

Hayssan ooththidi aqiza daro goshshanthati ba kushezan ba goyiza miishata oykkidi daro macasatinne daro attuma asati shiiqidi issife eqqidi deettes eetikka daro qoodan heidzdzu tammanne gizayssati issife dooson.

issi addezi nam7u booratara gade goyees ha boorata medhay na7atikka karetha boora addezi ba ashe bolla xurqafiza woththidi maarashaza oykkidi boorata goyees

Issi addezi boorara badala ooththessi izi nam'u boorata waaxiti guyees badalaykka iza matan dizayssi keehippe cil'essi badalazappe guye baggara mithi beettes.

Haysan Dario asay demba bolla uttides issitappe issi mac'ashaya ba huphen shashen gozidara bitaza athada athada qolawus

Hayssa denbazaan daro uuthati deettes uuthata giddon badalay zeeretidi dolides e badalatikka keehppe cililetes badalata giddon nam7u asati puute tokkedes.

nam7u asati nam7u miizata sinthe laagidi yeettes eetikka ba hashe bolla guufe woththidosuna eetas guye baggara nam7u asati eqqidi deettes.

issi addezi na7u boorata waaxidi gade goyhe deessi he addezikka booththa qoofe ba uphe bolla wooththidesii booratikka naaa

daro asati dumma dumma qommo puuteta oykkidi doosona eetikka keehippe daro asata eeti diza bessazan keeththeynne cililo cilillo mithati doosona

Hayssan dembazan goyethidasora duge baggara goshsha kamme gadezan goyes ha kamme gadeza goyishe kehippe loi'thidi goyizayssakko izzikka kammezi goyethida gade gidon dess.

Haysan uthi hashiza pabirkay betes he pabirkaza daro machati uthata shoshi piti piti imetes machatape duge bagara gutha nayti nam'uy dossona

Hayssan issi goshsha biittan nam'u asati deettessi asatappe gede baggara goshsha maashine deessi etappe duge baggara denbbay beettes duge baggara mththa cililotinne dumma dumma miishshati doos.

Na.o asati denban goyettida biittan eqqidi deettes eetappe duge baggara kaamey deesi eeti dizasozi denba eetappe gede baggara cililo cililoy miishati doos.

Daro asati badalaza matara gede betes eti bizasoza achan diza badalazi be'anas kehipe lo'es badalazi ayfe imanas gaki utides.

Hayssi kehippe cililiza bothako ha bothazan hen bagara githa.uthathineqidi bethes. Uthathape ha bagara zerethidi diciza badalay dees ha badalathine uthathi cililidi dethes.

Hayissa denban zerettida daro gisteti doosona ha gi histeyka dolidi keehippe cililidi lo'esi gistesappe gede baggara daro mithati keeththetinne dumma dumma baati beettosona ha gi histey nuus daro go'a imes

Hayssan gistey buketiza hapaza giddon nam'u parazooti doosona ha parazootas issinaza melke zo'o issinazi kareti parazootappe gede baggara daro shaaleti beettoson.

Issi inddiya guuththa badalaa giddon eqqada dawusi; he inddiyaakka ba huuphe goozada dumma dumma melkkeera diza mayotha mayasu.

issi urqay catetenta keethtey matan heedzdzu asati badala poqosona eeta giddofe isiissi nazi adde nam7ati maca

issi macasiya xeellanas keehippe lo7iza gistte giddon eqqada gisteza beyawusi he macasiyakka ba hupheza shaashera goozaada dawusi gistezi ayfidi lo7etti be7anas lo7e.

Haysan worazan daro mitati detes ha mitatika kehipe gitatine guta mitati matati c'liliza matati eta gidon dizaysi dosona hamitatape issi issi mitati gedidi utida.

Issi adezi dirsaza matan eqidi Des he adezappe heni baganra muze yecheti detes duge bagara ogey des ogezappe duge bagara mithati betetes

Daro asti wora gidora puutte oykkidi beetees. Ettikka ba kushshen nam7u nam7u puute oykkida. Ettappe guyye baggara cililiza woray dees. Etti dizasozi keehippe dembba.

Hayssan oyddu kaameti eqqidi deetes. Ha kaametappe guye bagara daro miththati dumma dummabaati beetoosona. Kaameta matara qasse daro asati issippetethan ha yoosona. Ha kaamekka eqqidi dees.

Hayssan laapun asati eqqidi deettessi ha asatikka beyanas keehippe lo7izayssatakko eetikka kawo oosantho malatetees eeti daroti eqqidi issi bolla doosonna

hayssan keehippe cililiza halakko puutey deessi ha halakko puutey toketanas gakkidi deessii halakoy nuusi maanas kathas daro ba go7a immees

Daro asati duge simmidi beettes ha asatappe nam7u asati ba huhphen qoobe wothidi doosona eetikka daro asati ba ton caamma aaththidi deettes.

hayssa bessan oyddu asati eqqidi deettessi eetappe guye baggara gita gita mithati deettessi eeti booththu garethinne dumma dumma qummo may7o ma7idosona eetappe issozi ba kushen maxaafa oykkides

hayssa bessa daro asati shiiqidi puute tokkietes eeti dizasozi worakko eetikka keehippe dariza asa tammapfe laatamappe dariza asati shiiqidi eqqi deettes

Hayssan daro puuteti zeretidi dolidi ciiliti keehipe lo'ze deettes he puutatikka toketanas mati uttida eeta awappe nagiza daase bolla baggara duge keexettides.

Issi ogezara nam'u kamey gede sintte bishe detes he kameza matara issi maccasiya ba hashe bolla ayiko tooko festalera wottada ha sintte yayisu.

Issi woora giddora daro asati hametettes. Eetikka bica,zo'o,karethinne dumma dumma qommo mayo mayidayta.

issi bootan oyddu asati issife eqqidi deettes eeti eqqida bootan etasugue baggara keehippe aduqida aduqida mithati deettes etikka eqqidi aykko baa xeelife doosona

ichachu asati sinthen guyen giidi mitha bollara haaththe shaafa pinnishe deettes eeti diza bootazi keehippe caretiza nne haaththey diza bootakko

Hayssan nam'u maccasati sanththa puute tokketesi ha puutezika daaro go'a immes sanththey nus manas kaththa malisanasinne dumma dummabatas kehippe maado immes ha santheza nam'u maccasati tookishe dossona.

Daro asati giyazan sanththe bayzosona. Sanththeza bayzidayti dugera ha simmi uttida. Shammizaytikka haara gede eetakko biidi santheza waaga oychosona santeza bayzizayssati darokko.

hayssa bayezettana shiiqida dan7o doozati deettes eetikka sanzey danqalay doonoy barbare hessa mela mela daro qommoti dohosona eeti maanaskefppe lo7izayssatakko

hayssan bayzettana shiiqida daro dan7o doozati issife doosona ha dozatikka tuumoy santheynne hessa mela mela daroti issi bolla doosona eeti nuus katha mal7isanas dumma dubbe maatas daro go7a immooso

Hayissani asayi isipe shamiza sohanne bayizidda soha darro duma duma dozati dossona hessati santhetinne baribareti hessa hessa mela dozati dosona assati izape shami shami eketesi

hayssan nam7u miishati deettes eetappe isso zi timatime timatimezi diza miishazi biratara xawulara issife shiiqi shodeppheyssa eetikka daroy daroy doosona

Hayssan issippe daaro ayffa ayffeti issi bolla shiqqidi dettes eetikka muuze paapayanne dumma dumma qommo ayffa ayffetako.

hayssan issife muuzeti burtukanetinne dumma dumma qommo bayzettiza miishati issife shiiqidi issi bootan deettes eetikka keehi daro

Issi suuqeza sinthan daro muuzeti kaqetidosona eetikka maanas macha7iza keepe lo7idi ka7ida moozeta.

Heedzdzu asati qububo saniteza giddo gelidi kanteza wochesi etappe issi aya ba qoren korjo atada dawusu.santi lo'izi kaxanasi hanida gakides

issi macasiya ba kushe haattana bessada ba kushen ciishe oyqa uttarusee macasiya a miicawussee izis huphey birsheti uttidessee

issi bootazan puute tokkanas goyettidi zaarettidi keefippe giigida bootan daro asati puuteza ehidi wothosonna eetikka puuteza tokkanaas koydi woothetes

issi lo7iza gade giddon lo7iza ciisha mataziza lo7iza puuteti doosona eetikka dumma dumma bessara haatta uyos

Hayssan issi addezi oosettida muuze giddon deqqidi deessi he attezikka issi baqara ba kusheza mayoza oyqqidi ba tiraza malatidi besseesi addezikka keehippe lo'o aasa.

hayssan issi dembazan badalay zeeretidi dolidesi badalazikka issi baggara laalami ekkees laalamizayssa baggara carey deesi badalaza ushshanawu haara gede efiza haaththa ogey dees

hayssan nam7u asati puute haaththe ushshide detees eti asatikka nam7a issozi booththu may7ides issozi ba huphen qoofe woththidi dees

Hayisani daro mizat deetes ha mizatikka gadhdhazan hametosona ha mizata medhoyi bothi zooyi kareththatinne dumma dumma malikera deiza mizati deosoona

Issi adezi karetha mizay sinthani utidi miiziyo muuzesi, miiziya karethi , miizayppe heni bagara karethara boothara walaka qashetada dawuse.

hayssan issife daro mizati dorsati deshati issife eqqidi haaththe uyizason deettes eeta giddofe miizati deshatikka hokkidi haaththeza7uyoosona deyshati dorsati mizati daro booththi dees

Hayissan meheyi hemetiza denibanni daro mizatti hemetishshe detees .etakka asati hemosona mizati zo'o boththi karethth le'e dumma dumma qomora diza muze detees.etappe gede guye bagara daro miththati dosona.

hayssan nam7u miizati sinthe baggara betetes eetappe gede baggara deyshatikka deettes eeta oykkida asati doosonna eetappe nam7u asati ba huphen qoobe woththida

Hayssa bootan dirsa mataninne soo pengen daro miizati haretinne eeta matan issi eeta heemmiza maciase doos miizati kareth zoo7o dummadu maqomoti doossa

hayssan daro miizati eqqidi deettes miizatikka haaththe uyiza miishatan haaththe ulana shiiqi eqqida miizata medhay karethinne karethara walagettida goopi

Hayssan boora giyay dees daro asati issife shiiqi eqqi doosona asatappe boorata bayzayti boorata wodorora ba kushen oyqqi oyqqi eqqida eetappe guye baqqara qorqoro dirsi dees.

Nam'u asati nam'u miizi laagidi bettes ettika be hashshe bolla guppe woththidosona eetappe guye baggara nam'u asati eqqidi dettes.

usuppun asati miizinne de daro deeshata ubbawo doromo doron oyqqidi eqqeto sona he asati mac hasatanne attumas

Issi macasiya heedzdzu miizata laaggada yawuse heedzdzu miizatappe nam7ati karetha booranne issiniya maca miizikko iza laaggada yawus.

daro kuttotinne issi awura kutto idimmida issi macasiyanne issi aaya qasse guutha nayiya deettes he bootan xeetuppe dariza onqulalet deettes

Haysan Daro muzeti Isiphe shiqidi Dosona. Muzetaka muzetaka muzeza gidophe qanxxidine kesidi wothida. ha uzetika kehipe ba'di manas lo'iza muzetako.

Hayssan xeelanas kehippe lo'iza donoti dolidi gitidi dossona. Ha donotika ba c'iisha kesishe de'etes. Donoti kaxikko so asas kehippe mado imossona.

issi addezi na'u boorata melida maata muzeesi ha booratikka kacera keehippe gita boorata issi booraza medhoy zo'o issi booraza medhoy cololo addezi guufezara maataza salo denthidi uttides

daro asati denbagaden badalay kaxidayssa giddon eqqidi deeddes heyti ba kushen badala oykkidayti dohosona eeta giddofe nam7ati ba huhphen qoobe wothidosona

Issi bootan keehippe cililiya tukiya puuteti doosona. He puutetikka keehippe daro eeti toketanasi giigidi utidosona. Toketikko keehi ayfe maadosona.

Hayssan issife daro tukketi doosana he tukketikka cilil'izi uttidayta eytikka toketanas giigidi ba tokketana miisheza giddon gelidi lo'idi uttida tukketa.

hayssan daro miizati heemettizason gaashe uttula mishe deettes miizati kacera wolqamma wolqamma miizati deettes miizata heemmiza asatikka heyta matan deettes

Tani hayssan issife daro uuthati doosona eetikka keehippe cilledageeta eetti deizason daro mithati keehippe aduqidageeti cililo cililo mithati deettes.

Hayisani gutha na'azara adezara bettesi. Ha addeza mattani gitta gimaleyi bettesi gimaletappe hini baggara daro dorisatine deshati betesi.

Hayssan daro miizati ba zadalon zadalon eqqidi deettes miizata matanka heedzdzu asati deettes miizati zo'onne booththu miizata zo'oti keehippe darosona.

hayssan daro deyshatinne dorsati eqqedi deettes deyshati kacera gita gita deyshati deettesi deyshata matan oyddu asati doosona oyddu asatappe issozi deeshata giddon dees

Na'u asati issi hariyo caanishe doosona he asatappe issoy galal'o ma'o maa'idesi hariyoka oykkidi caanishe doosona eyti diyay na'ati issife doossona.

Nam'u miza hakimeti daro mizati ichida botan yidi mizata xeletes mizatika daroti eqida daroti ichidosona etika daro daro qomo miza.

Issi wora giddon daro asati miizi heemmettes miisatikka keehippe daro iiti daroti booththu zo,onne dumma dumma.

Hayssan worazan nam'u medoosati de'eteesi eetika wora haretako eeta medhoy karethara boothara walakako eeti diizasozi dembako eeti wora giddon aqoosona.

Issi shuchch bolla gawariya uttada dawusi , ha gawariya keehippe gita izi melkez colol masates, gawariya ha xeelada be haythe dhoqu histada utadus

Issi keeththeza karen nam7u geeggeti deettesi ha geeggetappe issozi ba duuna doydi deessi issozi izappe guye baggara deesi ha geeggezi gitanne wolqama geegge